Abafundi abane abezinga eliphansi bahlezi ngaphandle kwekilasi bonke bagqoke amayembe ayisibhakabhaka enyaweni bagqoke okwehlukeneyo omunye wabo uthwele isikhwama sezingwalo.

Umfundi owesilisa owezinga eliphezulu ugqoke okuluhlaza okokusebenza, usebenzisa umtshina omkhulu wona ulombala omhlophe ngaphezulu uphinde ubelombala oyisibhakabhaka ngaphansi.

Abafundi bezinga eliphezulu abagqoke impahla eziyisibhakabhaka babuka ukusetshenziswa komtshina omkhulu, kulontombazana oyedwa lamajaha alitshumi.

Amakilasi abantwana abezinga eliphezulu akhiwe kuhle. Uphahla lwakhona lulombala obomvu. Akhiwe ngezitina ezincinyane. Ngaphandle kulotshani oluluhlaza olugcinwe kuhle.